Basani babili bagwatile zikooti bikale hango bali ni kyesi basilile ibweni wawe mudwela ekale kutebe mudwela ekale kwibaale.

Bajelema bali mu bitege bumiliyu basangalile bali kuchina machina ke chiganda nga basaani bikale i'nyuma bali ko bakuba zingooma bali kukuba ni kamadinda

Zinzu ze mukyirimba nga bazombekela kudwena kudwena bayimina aliwo ni kyigo bakyombekela kwigidini kwenzu bahamba bikyafu baduma kutilo kwekyiyigo.

Ba baana balekelwa bakana ni basinde bekale mukyibiina kalu kuzimbawo kuwandika byesi umulekeli abawele.

Umutu wa'ambile kachupa kakozesewa mwi dwalilo kubugulilamo mafugi kwama kuba lwale bamala baza bagakebelamo bulwale bu mulimo.

Umusaani agwatile i’tshirt imwanga ilimo ne bibuyo mumaaso ekhaale mu office yewe, ali khumiina computer yewe iye kubigele iyikaale kumeeza.

Kyisenje kyemwiganjilo kyilimo byuuma bikali byonyene bikebela baatu zindwale ni kusingila dala kyikyuma kyikebela balwale begimyoyo.

Liduka ligulisa zinyinyi ni butunda bye biguga bidwena ba bi panga bulayi nga kyiguga kyezinyinyi ne kyiguga kye kyitunda kyili mukyifo kyacho.